Vana vadoko muzvikora vanofunda ngenjira dzakasiyana siyana kufundira kufunda kwawo hai kwemabhuku kwega asi vanoonekwa veitamba veikekeya veibhuya nyaya veidetsereka mukuashidzana zvinenge zviri mungondlo zvinova detsera kuti vatatiche.

Kufunda kwevana vadodori ngekwekuti avaiti zvemabhuku zvega-zvega vanofanika kuti vakati funde funde votamba veiita matenderedzwa veikekeya veiende pamutserendende kana pamudzuwe zvinoite kuti ndxondo dzavo dzivhurike volemuka uye vanokasire kubata zvavanenge vafunda.

Anamazvikokota vakafunda ngezvekutatichisa vana vadodori vanoziya kuti vana vadoko ndxondo dzavo dzinokasira kubeuka kana vakaita nguwa yekuti vanotamba vanokekeya vanobhuye ngano zvinoite kuti vave vana vakabeuka ndxondo vana vakalemuka veikwanisa kutaurirana pakanaka pachavo.

Vana vadodori vanofanira kupuva muhlobo nemihlobo yezvekufunda ndizvo zvakadai ngekuti kurukumbati konamirwa zviri zvekuti vaverenge. Zvimweni zveirembera zvimweni zvonyorwazve kurukumbati kuitira kuti vafunde nguva ngenguva.

Vana vadoodori, avafaniri kufundirawo pashi, vakagare pashi. Zvinoite kuti vabatwe ngezvirwere, zveikasire kutapukira. Vanofanira kuonawo mathebhura nezvihlayo zvekuti vagare vakasunthurika, zvinodetserawo vana kuti vadakarirewo, nechikora chakhona.

Zvikora zvevana vadodori hazvifaniri kuite mimango yakakurisa nekuti vana vano hamba. Zvino betsera kuti vana vadakarire kuende kuchikora, uye zvinofanire kuhlamburuka vasaite mashango vana vasarumwa ngenyoka kana kuchekwa ngemagandanga.

Nharaunda dzatinogara dzashata dzinozikanwa nevanhu vanobhinya nekuraya vana vadodori, zvikora zvinofundira vana vadodori zvinofanire kukomberedzwa kuitira kuti wandu kana wanotatichisa vaone nekubuda nekupinda kwevanhu uye kubuda nekupinda kweva pfumba.

Muzvikora zvevana vadodori munofanika kuite mhatso dzekufundira dzinodziya, uye dzakagadzirwa zvakahlamburuka. kuitira kuti vana vafunde muntaraunda yakanaka yavasinga naivi nemvura kana kutsva ngezuva.

Zvikora zvevana vadoodori zvino fanika kudetserwa kuti zviite zvivhitivhiti zvaakushandiswa mazuwa ano kuita tsvakurudzo yezvekufunda. Izvi zvino detserawo vana vanobva kuma kanyi ano tambudzika.

Muzvikora zvidoko mumbatso dzinofundire vana, dzinofanire kuva dzakahlamburuka uye dziine midziyo yakakwana yakadai ngeyekungwaririre mabhuku nezvinyoreso kuitira kuti vana vasarasha uye vasabirana.

Ndaraunda dzechikora dzinofanire kushakurirwa kuitire kuti mashango asaite okukura ngokuti vana mavanotamba vari muzvikora veyitenderera zvinoite kuti njodzi dzione kuderera.

Vana vadoko kuzvikora vakudetseredzwa kufunda kwavo ngemichini yakadai ngezvivhiti vhiti nembozhanhare zvinoite kuti vaite tsvakurudzo dzavo vasinganeseki, veidetserawo kuti vanova tatichisa varerukirwe ngemishando.

Vanofundisa vana vadodori vanofanire kuite madanta ekutsvaka njira dzekufundisa ndidzo. Zvimweni inogona kuita mifodho inonamirwa kurukumbati vana veitoningira veifunda zvimweni zveirembera zvimweni zvakanyorwa parumumbati vana vafunde uye vabeuke ndxondo.

Zvikora zvevana vadodori zvinofanira kuita pasinde nenharaunda kuitira kuti vana vadoko vasahamba mimango yakakura veiyende kuchikora zvinodzivirira njodzi yekubhinywa uye kuchekwa.

Vana vadoko kuti vanase ku taticha vanofanike kuva nezveku tatichisa zvakawanda ndokuti zvipinde mu pfungwa dzavo mu ndxondo dzavo vakwanise kuzo detsereka mangwani.

Zvikora zvevana vadori-dori zvinofane kuita mhatso dzakanaka dzekutatichira, kugare mabhuku, dzekuerengera uyezve pazvikora zvevana vadoko panofanira kuita zvimbuzi zvinoenderana nevana varipo.

Kuzvikora zvepadera vana vaane kodzero yekukheta kuita fundo yavanoda kudai ngekubika kutsetsa kana kutunga. Mwana eiitezvi unoite mwoyo wake uri pandau ngekuti zviro zvaanenge eidakarira. Zveizomudetserazve mukurarama nevanthu nekubudirira kufunda.

Vabereki vane vana vari kuzvikora zvikowane vanofanire kutenga zvigqoko zvekuti vana vavo vasaningirirwe pashi ngevamweni vana uye vasashekwa vadzioneo sezvakaita vamweni vana.

Muzvikora zvikuwane majaha nendombi vaakufunda mishando yenyara inovadetsera kuti vadziemere uye nekudziriritira vari mumakanyi kana kuzvikora yakadai ngekutsetsa nekubika, vanthu veiite mishando yekuti vagume kuretu kunyangwe vanyambopedze zvichikora.

Wakuru anoti hapana angadusa zviri mungazi yemundu, wana wezvikora, zvikora zvedera wari kukhombidza zviro zvawangakona kudai ngekugadzira movha, mwamweni wari kutsetsa, wamweni warikupishira zviri kubetsera kuti waone kubetsera mhuri yawo nenharaunda, zvinoitazve kuti wasaemere mishando yemumahofisi asi waite newemushando.

Mushando yemaoko irikufundwa muzvikora zvikuwane inodetsera kuti nyika ibudirire zvikurusei nharaunda inodetserazve kuti vanhu vazviemere vasamirira mishando yemumahofisi yega-yega asi vazvipe mutuso veitodzingwarira.

Zvikora zvikuwane mazuvano zvaakudadisa ngekuti zvaakuita basa rekuvhura vana nxondo zvabeurazve vana nxondo zvogadzire mishando yenyara inodetsera vana kunyangwe vari kumhatso dzavo kuti vadziemere.

Zvikora zve mazuva ano zvaku shanda basa gurutu muntu achango ziii zvema bhuku zvega asi vari kufundiswa mishando yakadai ngeku tunga hembe kuwaka kubika neku wachira wa vhakacha.

Kuyema kwakaite nyika, kwekuti mishando yekumahofisi yaakunesa ,koita kuti zvikora zviite mishando yemawoko vana beyitatitsha mishando yemawoko inovadetsera kuti vanyanyopedza chikora vawone kuzvichengeta veyichengeta nemhuri dzavo uye ntaraunda iyibudirira.

Vemuzvikora zvekuwane vakushandise zvivhiti vhiti nembozhanhare mukuita tsvakurudzo dzavo zvinoita kuti vabeuke pfungwa uye vazoshandisa ruzivo kune zviro zvavanenge veifunda uye mishando yavachazoita vaakuzvikora zvekuwane kuwane.

Kune mabandhla anoona ngezvevana nekuvadetsera kuti vaende koofunda uye kuvatengera zvigxoko nemabhuku ekuti vashandise, hurumende irikudetserawo ngekubvisa mutuso wekuti vana vaende kuzvikora avachaendi koogangiwa, avachasweri veiita zveumbavha nezvekudhakwa.

Kufunda muzvikora zvikuvani kwakudakadza. Ngekuti majaha nendombi vakufunda mishando yenyara yakadai ngekuvaka, kutsetsa nekutunga zvinoite kuti mwana akete mushando vaanoda uimubetsera mundaramo yake.

Zvikoro zvekudera zvinofanire kuite zvikwanisiro kuitira kuti vana vadetsereke mukutsvagurudza pamwe chete nekupenengura pavanenge veiita fundo, uye vanofanika kutaticha panharaunda inenge takahlamburuka ine magetsi nemvura zvakanaka.

Mazuwano mishando yemaoko ndiyo yakudetsere vanthu. Muzvikoramwo dai vanthu vakaashira mibato yemaoko zvinovadetsera kuti vazviitire mishando yawo pachawo, kuti vazvionere mare yawo vakazvigarira nokuti mazuwano mishando yonesa hakuchina mishando yonesa.

Mishando yemaoko yakakosha inosamganisire kupishira kuita zvemagetsi inosanganisira kurima mishando iyi yakanaka nekuti mari inouya muntu nguva yaanoda muntu unozvishandira pasina unomukaima.

Kuuya kwezvifiti vhiti nembozha utare muzvikora zvikuwane kwaita kuti kufunda kwemajaya nendombi kuone kureruka uye vanotatichasa varerukirwewo ngemushando sezvo vana vanenge vachizvishandisa mutsvagurudzo dzavanenge veita

Ntombi nemajaha vanofanira kuenda kuzvikora zvepadera kuitira kuti vakwanise kuvhurike ndxondo uye vaambe kureketedzana nevamweni pachavo kana vanovatatichisa vaite vantu vakareruka vanodetsereka kana vazobve kuchikora.

Ndombi nemajaha vanofanira kutsvakirwa vanhu vanovafundisa zvendaramo kuchikora, kazhinjitu varikurekera chikora, ndombi dzeenda koganga, dzeimitiswa ,vakomana veitora zvinodhaka zvirikuita kuti varekere chikora vasati vapedza.

Manthombi nemajaha epazvikora zvepadera vakuenda kuchikora koofunda. Havasi kufunda zvemabhuku zvega asi vaakupenengurwawo veihinwa nguwa nemukana wokuti vakwanise kuratidzira zvavanokona mundaramo kudai ngekutsetsa, kukeya nyangwe nekuzvina.

Ndau dzinofundira ndombi nemajaha kunyangwe neana adoko dzinofanira kuita ndau dzakahlamburuka uye dziri padhuze navo kuita kuti vasahama mimango yakakura ngekuti mazuwano kwaane magandanga, vanthu vaakuita zvisingaitwi zvekucheka nyama dzevanthu veindotengesa veiita mabira ezvakashata.

Vana veifunda avafaniki kugara pashi muzvikora zvevantu vakuwani. Vanofanire kuite zvikwanisiro zvakadai ngemathebhura nezvihlayo zvekuti vanogara kana veitaticha.

Ndau yechikora chepadera inofanira kuita ndau yekuti mwana ,kana kuti ndombi nemajaha vanothakazeka varipo, iine zvikwanisiro zvakadai ngezvihlayo zvokuti vasagara pashi. Zvinoite kuti vana vadakarire ndau yavo, ngekuti panenge pane zviro zvinenge zveivadakadza .

Vanotatichisa muzvikora zvikuwani vanofanira kuashira vana veshe zvisinei nechiyemo zvekumbatso kana hutano hwavo, zvinoita kuti vana veshe vakwanise kufunda vakasundurika uye vainasa kuburitsa zvipo zvavanenge vakafumbata.

Muzvikora zvepadera munofanire kuite michovha yakadai ngemabhazi, inodetsera kutwara vana zvikurusei vanobva mimango yakakura kuti vahambe zvakanaka vasingasangani nezvibingaidzo zvakadai ngekubhinywa kana kuchekwa kana kuti vakwanise kuphazamiswa ngemvura.

Zvikora zvepadera zviri kufundisa kubeura ndxondo dzemajaha nendombi kuti vakone kuerenga nekunyora. Vapedza vodzidziswazve mishando yemaoko inoita kuti vabetsereke mundaramo vazoite vantu vanovhura makambani veidetsera nyika nenharaunda dzavo veihina mare kunyika.

Kufunda kwezvikora zvepadera kunotoda kuti majaha nendombi vadzipire. Veinyora mishando yavanenge vapiva nevanotatichisa veiendazve kunotsvakurudza. Kuitira kuti vanase kupenengura zvinenge zveidiva.

Muzvikora munofunda ndombi nemajaha munofanire kuita ndau yakapamhauka muntu akasununguka uye pasina kupinimidza zviro zvakawanda zvinonesa, kuitira kuti fundo yendombi nejaha ione kureruka.

Kuzvikora zvepadera vana vechikora vanotofundawo kudzingwarira veifunda kupfeka nekuhlamburuka kuti vazoita madzimai nemadhodha akaningirika mundaramo.

Vano tatichisa vana kuzvikoro zvepadera vano fanika ku purutana matambudziko emajaha nendombi kuitira kuti vafunde vaka sundurika muzvikora zvawo.

Zvikora zvepadera muntu wakuketa zviro zvaanode kuita zvinoenderana nemushando ,wanoda kuzoita kana akuchikora chekuwane kuwane ,kuzvikora zvepadera muntu unokona kuita zvebhezinisi umweni oita zvekurima umweni oita zvekufunda kuti azoita dhokodheya akana azoenda kuzvikora zvekuwane .

Vakati zvikora zvepa dera dera kupfekwe hembe dzekutatichisa ndidzo dzakafanana vakakona maningi ngekuti zvinovhare zvakawanda akuchina muntu unenge eidadira umweni ngekuti vana vanenge veiningirika zvakafanana.

Zvikora zvikuwane zvinoita kuti majaha nendombi vabeurwe ndxondo ndiko kwavanobva vokona kutekesa vasharukwa veikona kuashira vapfumba vobveyozve vazoenda kuzvikora zvikuwani kuwani zvakadai nemayunivhesiti kwavanoenda koita mushando yemumahofisi.

Zvikora zvikuwane zvinofanira kuti majaha nendombi vaite zviro kana mitambo yakapamhauka inovadetsera kuti vatambanudze pfungwa. Uye vakwanise kureketadzana nevamweni zvakanaka zveivadetsera ndaramo yavo kuti iraramike zvakanaka vari pandau yekufundira.

Kutatichisa vana kuzvikora zvepadera vanofana kuashira vana veivadetsera mumatambudziko avo uye kuzwisisa nyaya dzavo veivadetserera kuti vaone kupona nekurarama nevamweni zvakanaka.

Muzvikora mwakuitwa zviro zvakawanda zvinodetsera kuti majaha nendombi vakanise kuzorararma nevamwe muntaraunda uye pachavo vanodzidziswa kutekesa, kunamata uye vanodzidziswazve kuita vantu vanozodziemera mundaramo.

Ntombi nemajaha veshe vanofanira kuende kuchikora zvinoite kuti ndxondo dzavo dzibeuke avachafungi zvekuganga kana kugangisa uye vasikana avachapedzi nguwa veienda kofuhla asi vanopedza nguwa veiaka ndaramo yavo.

Zvikora zvepadera zvinofanka kuita zvikwanisiro zvakadai ngemphatso dzekufundira, kuitira kuti vana vafundire mumphatso dzinenge dzakavharika vasingatsvi kana kutonhorwa, uye vasingarumwi ngezvimphutu zvinenge zveigara pashi.

Kufunda kwendombi nejaha kunoita kuti nyika igume kuretu nekuti ndombi nejaha dzinozoonekwa dzichiita mishando kunyika nentaraunda dzakapampauka zveidetsera kuti ntaraunda nenyika uye nemhuri dzavo zvibudirire.

Nharaunda yega-yega inofanira kungeine chikora kuitira kuti ndombi nema jaha vaende kuchikora kofunda. Vasafunga zvekufohlesa nemajaha asafunga zvekugangisa.

Kudhaya ndombi dzaizikana ngekuenda kundotamba kundochere mvura ,kuteda, kuite mabasa epamhatso zveshe zvaizwe mumamuzi ndizvo zvadzaizikanwa ndizvo , asi mazuwa ano takuonawo kuti ndombi dzakuendawo kuchikora zviri kuite kuti pfungwa yekoroorwa pfungwa yekugangiwa iite shomani.

Chikora chinofanira kuite ndau yokuti vana, majaha nendombi zvidakarire kufundepo. Inofanira kuita ndau yakahlamburuka yekuti vana vechikora vadakarirepo pachikora vazwisise nekupurutana kana vachifunda.

Ku funda kwe ndombi ne majaha kwakanaka ngekuti kuno ite kuti ndombi ne majaha zvi kwanise ku erenga neku nyora neku zwisisa zvinyari zvibalo zve mare akuna uno birwa ngekuti vantu vanenge vei ziya.

Majaha nendombi, madhodha nevakadzi vanoenda kuzvikora zvikuwane, vanofanire kufundiswe zveutano uye magarire akanaka evangaita mundaramo dzavo vari kuzvikora zvikuwane, kuitira kuti vaite vantu vane untu vasarashika mukuita kwavo kunozoita kuti vamweni vapeisire vave mbavha kana...

Muzvikora zvekuwane munofanire kuitawo michovha yakadai nebhazi nemovha dzekuhambisa vantu veiende kumamitambo akasiyana-siyana kungadai kuri kudhibana nezvimweni zvikora veita zviro zvekubeura pfungwa kana kureketedzana kwakanaka mune zvekufunda.

Vana vemuzvikora zvikuwane zvadayi ngeyunivhesiti, vanofanire kugadzirirwa mbatso dzekuti vandogarapo ,ngekuti kumweni kufunda kwavo kunopera madokoni, avafaniri kuhamba ndau dzakakurisa kuenda kwavanogara, asi vanofanika kugara pandawupo ,kuyitira kuti njodzi dzekuchekwa kana kuti njodzi dzekubirwa dziyite shomani.

Vantu vaakutoita mare ngekubhadharise vana vanenge veitsvaka pekugara kana vari kuzvikora zvikuwani-kuwani. Izvi zviri kukonzera kuti vasikana vapedzisire voita zvechihure, vakomana voswere mumapato veiita, zvekumwa zvikeke, nemutoriro, zvinoita kuti zvishaishe ndxondo vokorere kupedze chikora.

Zvikora zvikuwane zvinofanire kuyita ndau yekuti vandombi nemajaha vanokone kuyenda kunxambaya, veyi dzorora ,veyi reketerana pachavo zvavanodhibana nazvo pakufunda, kana pakugara kwavo ,zvinodetsera kuti pfungwa dzavo dzionewo kutambanuka.

Vana vazhinjitu varikukorera kuenda kuzvikora zvikuwane ngenyaya yemiduso inoduswayo. Dai hurumende yaidetsera kuti vana vafunde vaone kudetsereka kuti nyika ione kubudirira.

Vezvekufunda kuzvikora zvikuwane-kuwane, vari kuashidza vantu zvidzidzo zvinoyite kuti vasvike kuretu, veyizowona kudziraramira vawona mishando yavanenge vakafundira.

Zvikora zvikuwane zvinofanire kuwaka mbatso dzekuti vana vagare vakasundurika vasaenda kundoogara veibhara mutuso muntaraunda dzakakomberedza kana dziri kuretu kwezvikora zvinoite kuti ndaramo yavo idhure.

Kufunda muzvikora zvikuwani kunonakidza yaampo ngekuti vana vanoshandisa zvivhiti vhiti veiita tsvakurudzo yavo veidetsereka mukufunda zvavanenge veifunda uye pachavo vanorekwterzana zvakanaka veichinjana zvinobve mundxondo dzawo zvinova detsera kana vava kuzonyora mazamanisheni.

Vana vari kuenda kuzvikora zvikuwane kuwane vari kuashidzwa dzidzo yepadera yave kuaadetsera kuti vaite vana mazvikokota veizohina mushando yawo kuntaraunda nyika yeibudirira.

Muntu weshe unofanika kupuwa mukana wekuende kuzvikora zvikurwane kurwane kuitira kuti vashirire kuvhurwe ngqondo, kupuwa mishando inovadetsera beyidziyemera ntaraunda mhuri nenyika zveshe zviyibudirira.

Zvikora zvikuwani zvino fanire kuita midziyo mabhuku ne zveshe zvaka kwana kuitire kuti vana mazvikokota vano bikwepo vabve vaka nasa ku beuka ndxondo uye vakone kushandisa zvavanenge vaka funda mu ndaraunda uye ku zviraramisa.

Muzvikora zvikuwani kuwani munoonekwa mphatso dzemabanja dzimweni ngedzemadhokodheya dzimweni ngedzevarimi zveshe izvozvo veifunda vaine zvikwanisiro zvakakwana veibikwa kubeurwa ndxondo kuti vazopetudza mishando veihina ntaraunda zvavanenge vakafunda.

Muzvikora zvikuvane munovanikwa muchini yakadai ngezvivhiti-vhiti, mbozhanhare nezvimweni zvakadaro zvinoshanda pavanenge veifunda. Ngekudaro zvinofanike kukomberedzwa kuita kuti vana vechikora, uye chikora chacho chisanyadzwa ngemovha.

Zvikora zvikuwani ndiko kwakugadzirwa mishando yakasiyana siyana yekuti vamweni vanoita madhokodheya vamweni vakotatichisa iwona madhokodheya kana vanofundisa muzvikora.

Zvikora zvekuwane zvakakosha ngekuti ndiko kunobikwe vana mishando yekuti izovararamisa vazodziemera nekudetsera mhuri dzavo nentaraunda yavanogara.

Zvikora zvikuwane zvakadai ngeyunivhesiti zvinofanire kuti zviwande zveiwanikwe muntaraunda nentaraunda kuutira kuti vana vasaenda mimango yakakura uye vasabhadhara mituso yekuti vaone pekugara asi kuti vahambe veibva kumambatso kwavo zveibetserawo kuti vabereki vaone kuti vana vafunde.

Kufunda kusvika padera kwakanaka yaamho, ngekuti muntu wakafunde kusvike dera mafungire ake akasiyana nemunhu unoba abarwa ogara pamhatso, enyambo tnxhlase nyaya vantu vanopurutana veinase kuzwisisa kana veite mishando yemaoko vanonase kubudisa zvakaseja nekuti vane ruzivo....

Ndombi dziri kuzvikora zvepadera dzinofanira kufundiswa untu kuitire kuti vaone kurarama zvakanaka uye vasazvirerusa nemagqokero avanenge vakaita.